nuyu ñëpp di leen ziar di leen bàyyi xel bu baax a baax comme ni ñu ko daan defee saa su ne seen ay émission yoo xam ne dañuy faral di ko def <hesitation> si dimbalal waa AICRA waa ISRA ak ANCAR ci seen ay programmes yoo xam ne mu ngi jëm si wàllu mbéy mi tey nag dafa am journée spécial boo xam ni nag ANCAR AICRA ñoom ñoo ko organiser fii si biir Thiel ñu ànd ak ñi nga xam ne ay béykat lañ ak ñi nga xam ne aussi ay techniciens yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu mbéy kon léegi sii dinañ déglu ki nga xam ne mooy agent ANCAR bu Thiel di Sadio Deme ak ñenn si ay producteurs yoo xam ne tam fekkee nañ li nga xam mooy journée bi nga xam ne tey fii ci Thiel la ci ndimbalal waa ANCAR ak AICRA ak waa ISRA
di leen masawu <noise> coono ci déplacement bi <noise> di rafetlu jotaay bi bu baax a baax voilà di leen jaajëfal ci teewaay bi bu baax <hesitation> di nuyu sama gan yi ci déplacement bi ak <hesitation> monsieur Diouf nga xamante ne moom moo fi teewal eaux et forêt <noise> maa ngi koy jaajëfal bu baax ak di nuyu tamit <hesitation> Mbaye Sène ku fi toogal PRN ak yeneen béykat yu nekk fii yëpp bàyyi wu ma kenn donc lii dañ koy santee yàlla bu baax di <hesitation> remercier si taxawaay bi bi ngeen amoon tamit ci nawet bi <noise> malgré que programme bi yéexoon na yéexoon na commencé <hesitation> dañoo yéexoon <hesitation> tàmbali liggéey bi balaa ma ciy sori d' abord ma sant tamit sama doyen sama père mooy Fodé Top koo xamante ne depuis bi mañëwee Thiel man ak moom pratiquement chaque fois ñooy nekk
moo lay wan quoi
donc ñoo ñoo nekk ci bureau bi man ak moom donc maa ngi koy jaajëfal tamit ci ci temps bi mu jël ba ñëw <hesitation> fekkee si réunion bi nga xamante nemoom la ñuy def fii nii mooy évaluation bi te nawet bi xawoon na bëri ndox mais yàlla def na lu ñu doon séntu carrément ci résultat yi <noise> amuñu ko loolu nag nekkul ne dañoo yaafus <noise> wala nekkul ne dañoo bugut a liggéey <noise> du loolu moo ñu teree am li nga xamante ne moom la ñu doon séntu dafa fekk rek ne ñu ne nit ak pexeem yàlla ak yàlla nag moo dogal dogalu yàlla nag moo ëpp lépp bu yàlla dogalee ñun kenn munu si dara xanaa ñu koy santee yàlla rek ñu xam ne xëy na lii moo gën si ñun <noise> munoon na demee neneen nag <coughs> mais nag ni nawet bi déroulé au <coughs> moins quand même ñu ne résultat même bu nekkee zéro sax résultat la donc bu fekkente ne yéen a ngi fàttaliku bu baax si départ projet bi am na luñ doon wax <hesitation> ci wàllu tool yi nee woon nañ que mu dox que mu bañ a dox du ñu nëbb résultats yi <coughs> nañu wax li nga xamante nemoom moo am pa parce que gëstu la dinañu mën a xam gàllankoor bi nga xamante ne moom moo am lan moo ko waral <noise> dinañu mën a imaginer yan pexe la ñu mën a teg pour que mun ko pour que ñu mun ko saafara ci campagne bi nga xamante ne moom lañ jëm yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéen a yoroon tool yi kenn ku nekk wax na wax na lan mooy jafe-jafe yi surtout nag maanaam dama leen di rejoindre maanaam dama leen di fekk si <crosstalk> ci li nga xamante ne moom ngeen wax ci li nga xamante ne moom ngeen wax parce que fekkee naa lépp tool bu fi taxaw fekkee naa ko ci gunge bi xam naa li fa xew donc li ngeen wax exactement tamit man dama koy dëggal dama koy confirmer :fraloolu lu am la amoon na benn jamono boo xamante ne demoon nañu ba ñebe ji commencé tórtóor rek <crosstalk> am une semaine <crosstalk> ba teg ci ñetti fan presque dix huit jours tawut dañu am benn pause boo xamante ne xaw na sonal gàncax bi lool surtout ñi ñuy njëkkoon ji si dugub ñoom sentir nañ ko bu baax a baax parce que ñu bëri dañoo obligé reprendre encore <crosstalk> jiw dugub bi donc loolu nag yàq na ci lu lu bëri <crosstalk> waaye nag xëy na lii moo gënoon ci ñun donc yàlla def na li gën <crosstalk> te leneen nag dama leen di jaajëfal ci côté effort bi ngeen def ak déggoo bi nga xamante ne moom moo amoon ci ci programme bi presque saa yu ñu waxee programme rek ñu ne lii la ñu war a liggéeyee ren <noise> yéen ñëpp dangeen ciy taxaw programme bu ma def rek su ma wooyee nit ki bés sangam si yow laay ñëw moom même su waroon def dara day bàyyi may xaar <noise> bokk ànd ci liggéey bi parce que nekkul ne question damay ñëw rek munoon naa ko def su ma neexee jël sama matukaay ma ñëw def ko ma dem sama yoon mais du loolu mooy jubluwaay bi mooy que il faut que producteur bi ci boppam mu xam programme bi naka lay demee <coughs> depuis ci départ defar suuf si ci toppatoo bi ba ci récolte bi <noise> pour ñoomyan étapes lañ jot a def bu ëllëgee ma nekk fi ma bañ fi nekk keneen nekk fi au moins di nga ko mën a defaral sa bopp mu njëriñ la même bu nekkul ci cadre projet bi sa cadre bopp yow dina la dina la indil xam-xam dina la njëriñ donc loolu bokk na ci li tax toujours ñuy wàcc sur le terrain di di gunge béykat yi xamuñu leb nag <hesitation> dañuy sabablu rek am na ci ci béykat yi yoo xamante ne <coughs> ñoo ñu ëpp xam-xam fuuf mais nag as tuut li nga xamante ne am nañ ko <breath> dañuy wàccee suñ bopp ànd ak yéen au moins mun a njëriñoo li nga xamante ne moomngeen xam ñun tamit lu ñu am <crosstalk> ñu jox leen ko donc dañuy wéccante xalaat ak xam-xam donc ci yooyu nag <coughs> yàlla def na depuis boobu ba léegi moom <coughs> ànd bi d' abord pour l' instant rafet na te am naa yaakaar ne dina gën a rafet parce que ci yéen la seen jikkó yi la yaakaar naa maa ngi bugg a def <hesitation> cinq ans huit mois fii ci commune :frabi jot naa xam béykat yu bëri fii dëkk yu bëri <laughs> xam na leen <crosstalk> donc ci loolu <crosstalk> am tamit <hesitation> ki nga xamante ne mooy mère Djaliya mooy présidente CLCOP bu Thiel <noise> moom tamit am na ci kàddu yu mu yëkkati te man bi may door a ñëw fii <hesitation> fekk naa fi CLCOP yi pratiquement ñu bëri <noise> ci wàllu liggéey yi xawoon nañoo <hesitation> taxaw tuuti donc nekkul rek Thiel rek pratiquement ci commune yu bëri ci CLCOP yi nekk foofu dañoo xaw a am <hesitation> recul tuuti <crosstalk> mais nag ñu ñu <noise> ñun lan mooy suñu yéene mooy que ñu jàpp si ci programme bi ba yàlla def may ñu bunt bu ñu mën a jaar ba mun a yëkkati CLCOP bi nga xamante ne bépp activité bu ñuy def <noise> au moins ñu mën a amee bunt fuñ mën a jaar parce que liggéey ak ñoom tamit dafay gën a yombal suñu liggéey parce que dañoo am partenaires yu bëri si wàllu organisations yi donc ñooñu suñ jógee rek <coughs> dinañ mun a jaar ci ñoom directement jot ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ay membres ci seen ci seen kuréel yi loolu si wàll ci wàllu liggéey bi dina gën a yombal suñu liggéey bu baax a baax pour atteindre ek li nga xamante ne mooy suñu cible te ay organisations entre temps yu bees jot na judd ñooñu ñëpp pourquoi pas tamit dinañ leen mën a mobiliser ñoom tamit ñu mën a rejoindre <hesitation> kuréel CLCOP boobu tamit te li nga xamante ne moom la ñuy commencé taxawal te ñu war leen jàppale pour ñu am këyit yu wér ñooñu incha allahu rabi lépp lu jëm ci wàllug communication waaye xelal leen fan la ñu mën a jaar pour qu mu taxaw ñun dinañ si taxaw dinañ leen si gunge jàppale leen ba li nga xamante ne moom la ñu si séentu ñu mun ko am <noise> suñ ko amee nag du njëriñ du du sama njëriñ man mais njëriñ dëkk bi la njëriñu waa Thiel yëpp njëriñ béykat yi la parce que tey nii boo leen disperser woo nekkoo leen ci benn kuréel saa yu leneen yi jógee ci ci nguur pratiquement di ngeen ko ñàkk parce que nguur du appuyer indivuduellement même bu fekkee ne di nga am sax lu néew lay doon mais toujours ci ay organisations lay jaar pour mu mun a jot memebres ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir organisation bi <noise> te yàlla def na nag am nañu léegi possibilité presque bunt mu ngi waaj a ubbeeku pourquoi pas ñu saisir chance boobu ñu taxaw ci ñu fexe baappuyé ko dooleel ko dooleel ko ba mu mun a jouer rôle bi nga xamante ne lu ñëpp doon xaar parce que commune bi am nañ am ngeen jafe-jafe ci wàllu jiw loolu am na fi matériels moom waxi noppi gannaaw man maay bind xam naa <coughs> chaque année ñaata nit laay bind te nii nii nii fuñ toll nii sax lu tolloog trois cent personnes au mons jot naa leen enregistrer ci wàllu demande matériels te jeexagut damaa fas yéene woon reprendre mois de janvier xam naa ñu bëri foofu lañ doon xaar donc imaginer rek ci besoin boobu noonu bi nga xam ne mi ngi fii taxaw te au moins su ñu ko mënoon saafara cinquante pour cent rek au moins dina tane par rapport ak li nekk fii donc ci loolu lépp pour bañ a <hesitation> guddal man dama leen di jaajëfal bu baax di leen wax nag nawet bi nga xamante ne moom la ñu jëm ñun lu jóge suñu côté dinañu fexe ba def lépp suñu kéem tolluwaay kàttan au moins ñu matal ko avant que nawet di commencer waaye yéen tamit li ngeen war a def surtout taxawaay ci wàllu andi fumier bi pour fumier parcelles yi boobu tamit yéen tamit seen côté ngeen moatale côté boobu donc kenn ku nekk bu defee waaram rek <crosstalk> donc yaakaar naa ni li ñuy séntu dinañ ko am <crosstalk> parce que fumier bi moom dafa am solo ci wàllu programme bi même bu nekkul si biir programme bi rek de manière générale ci wàllu agriculture fumier dafa baax si tool <crosstalk> des fois nit ñi dañuy faral di jaawale fumier <coughs> ak engrais <crosstalk> bi ngeen di yëkkatee xaalis dem jëndi ko <coughs> boobu du defar suuf boo ko defee si suuf gàncax bi lay jox li mu soxlajeex na waaye du defar suuf <noise> mais fumier bu ñëwee dafay defar suuf si su amoon ay yàqu-yàqu mun na ko jubanti ba gàncax bi saa yoo ka fa defee lu mu soxla daf koy fekk sur place non seulement suuf si dafay gën a naat su fekente ne dafa néewoon doole dakoy yokk doole su fekkee ne dafa nekkoon suufboo xamante ne du mun a téye ndox donc dina ko permettre muy téye ndox bi bu baax te ndox nag si wàllu parcelle bi bu fekkente ne taw na ba ndox bi xaw a am temps tuuti bim fay taxaw dina njëriñ gàncax bi moom si suuf la koy la koy la koy jëlee donc loolu moo tax des fois yow soo amee possibilité am sa fumier jarul sax ngay dem di sonal sa bopp ci wàllu wutum engrais dafa cher accès bi dèjà pour nga teg si bët sax problème la donc possibilité yi commencé na am xam-xam commencé na ñëw donc fexe leen ngeen jàpp si ngeen xam ne projet bi nekkul projet <hesitation> pour caaxaan dafa ñëw pour yokk leen dara yokk boobu nag dañoo am dafa am fu ñu <noise> séntu fuñ leen bugg a yóbbu mooy que ngeen dem ba mënal seen bopp di ko defal seen bopp sans que ngeen di xaar programme donc mooy que programme multiplication semences yi nga xamante ne suñ leen ko joxee ngeen ful ko ba mu yaatu bépp béykat bu nekk ci commune bi bu ko soxlaa <noise> mu xam fan la war a mën a jaar pour jot si <crosstalk> mu dem liggéey voilà njëriñoo ci ñeneen ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci ñu mun cee gis seen i seen bopp donc loolu mooy taxawaay parce que gisoon nañ ne jafe-jafe yu pratiquement fépp la mais dafa nekk chance boo xamante ne yéen xamoo leen sax lii lan la parce que région de Louga yëpp <noise> ci commune bi dong lañ ci tànn dans tout le Sénégal <noise> ñetti communes dong lañ ci jël donc loolu <noise> loolu chance la ci wàllu programme bu mel nii yàlla def na tamit ñu tànn ay villages <noise> te lu tax ñu tànn leen <noise> du question ne ne voilà village yooyu ñooñu ñooñu gënal ci wàllu <noise> ci wàllu relation déedéet parce que dafa am lu ñu gis si ñoom <crosstalk> parce que ay béykat lañ <noise> <crosstalk> ay béykat lañu moo tax ñu ciblé leen <breath> donc taxawaay boobu nag su ñuy yaatal on aussi dañuy topp dëkk yi nga xamante ne tamit dañuy béy waaye programme béy munuñu ko yóbbu fi nga xamante ne as sàmm kese lañ fay def su boobaa lan la ñuy am comme résultat <crosstalk> duñ fa am dara donc <hesitation> lii laa ci bëggoon yokk rek ci wàllu taxawaay bi ngeen am ci programme bi ngeen gën a yokk góorgóorlu bi rek pour année prochaine incha allah <crosstalk> ñu mun a yeggali li nga xamante ne moom la ñu moom la ñu commencé quoi jërë ngeen jëf quoi <applause> <crosstalk>
waaw mbokk yi <crosstalk> <hesitation> ñu ngi sant yàlla gannaaw bu ñu nekkee ci jotaay bi ba ñu toll fii nga xamante ne ñu ngi koy cloturer maa ngi sant yàlla di leen sant yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéen a fi teew <crosstalk> dafa am rek li nga xamante ne moom laa bugg <hesitation> ñu dalalee ko suñu xel ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk ak gan yu ñu nga xamante ne ñun ñoo ko fi fekk <hesitation> sant yàlla fii commune de Thiel <crosstalk> dafa am ay liggéeykat yoo xamante ne dañaa xarañ ndax nee nañ téere téere morom mi lañ koy jàngee daanaka soo xoolee tam projet yi tam am na lu muy demee ni nga defee woon fële bële nga am résultat rek <breath> moom ngay jéem a toppaat ci bii ndax nga mun cee am résultat <crosstalk> waaw ndax bii bi projet biñ def nii <hesitation> dafa am beneen projet bu fi njëkkoon a jaar <noise> ñu def ko ñu am ci résultat waaye boobu ci wàllu sàmm la <noise> <hesitation> man maa ko jiitu ak ànd ci ceeg Sadio Deme <noise> yàlla def na suñu pertenaires yooyu dem nañu léegi mot na at wala lu ko topp te lépp loo xamante ne <hesitation> ñu ngi koy doon def bi ñu àndeeg suñu partenaires ba léegi dara dogu ci mu ngi yokku dara wàññeeku wu ci <crosstalk> kon suñu xoolee li ngeen fi waxtaanee nii feeg ñaari at dangeen ay ñetti at dangeen ay rocceeku gànn <hesitation> waa ñi si des <hesitation> ñu ñu daal di ko continuer <crosstalk> waaw kon nag mbir nag balaa nga koy mën a continuer danga <noise> koy xam bi nga ci nekkee di bi nga àndeeg gaa yi ci nga koy xamee suñ demee nga mën a continuer loolu moo tax ñi nga xamante ne ñoom la ñu fi teg waa bureau bi <smacks lips> maa ngi leen di <hesitation> ñaax xam naa ne <hesitation> su ñu àndee ak Sadio <hesitation> benn jafe-jafe duñ ko fi am lépp loo xamante ne moom moo ci war a nekk buñ ci réeróo ak Sadio ci lenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu nag taxawaayu Sadio ci biir programme bi ndax Sadio foo ko ci woote rek dina la wuyu si sawa na wax dëgg yàlla jàmbaar la <hesitation> maa ngi leen di baalu àq

waa

waaw waaw

waaw

mbokk yi jërë ngeen jëf ñun ñëpp ñoo ko déggandoo kon ANCAR ak ISRA ak ñi nga xam ne seen ay partenaires muy AICRA seen programme bi nga xam moo jëm si wàllu mbéy mi ñu war a dimbalante mooy jiw boo xam ne dafa war a mucc ayib muy producteurs yi nga xam ne tey dañ leen tànn fii si zone bu Thiel <hesitation> xam ngeen ne nawet bi am na nu mu demee waaye am na si ñenn si ñoo xam ne tam am na lu ñu foraatu loo xam ne ëllëg i biir dina mun a danañ ko mun a yaatal si yenn si ñi nga xam ne ay producteurs lañ waaye tam ñoom ñi nga xam ne ñooy waa ANCAR waa AICRA ak ñi nga xam ne seen ay partenaires lañ muy ISRA fas yéene ay yaatal li nga xam ne mooy liggéey bi ndax ren dañoo jëloon juróom-benni sites waaye déwén ñu fas yéene jël yeneen juróom-benn muy fukki sites ak ñaar yoo xam ne dara warulu ko lu moy jàppale dimbale béykat yi si wàllu jiw boo xam ne bu mucc ayib boo xam dafay méngóo li nga xam mooy coppeeku jaww ji muy changement climatique bi kon ñu gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo teewee woon waxtaan bi yëpp ñi jóge woon fu sori ak bu jege waaye di gërëm tam waa AICRA waa ISRA ak seen ay partenaires muy journée bu am solo boo xam ne bu mucc ayib la kon ñu ngi leen di dig daje yeneen i journées yoo xam ne yeneen waxtaan yoo xam mu ngi jëm si wàllu mbéy mi si ndimbalal waa µISRA si lëkkaloo bi nga xam ne dañ koo lëkkaloo ak URAC fii si Thiel